Daadama m-be kom ni ŋarim m-pa kom maa zuɣu ka daadama maa be ŋarim maa puuni bɛ gbubi la laŋ ka laŋ maa puuni ka zahima be di puuni bɛ shɛba pili zupiliti bɛ shɛba ye liiga nima shɛba bi ye liiga nima bɛ shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba ye liiga buluu.

Dabba ata n ʒɛya ka gbubi tahapona ayi ka woligiri salima ka chɛ kuɣa ka n nyɛ ka mori ʒɛ bi nyaanga ka yinga yɛ liiga dozim ka pili zipiligu ka ŋunbala yɛ liiga dozim ka bi pili zipiligu

Paɣa so n ʒi duu ka ʒi kuɣu zuɣu ka ga wooch ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka piri namda ka gbaagi o zuɣu ka kpa tikpara ka kolba ʒɛ o tooni ka kompiuta ʒɛ o tooni ka o zaŋ kompiuta maa tam teebuli zuɣu

Paɣa n ʒɛya ka fulaawaasi nim ʒɛ o nyaanga ka duɣubu ŋmana bɛ o nyaanga ka kuriga nim tam teebuli zuɣu ka din duɣuri kom tam teebuli zuɣu ka o foon pa teebuli maa zuɣu

Daadama n ʒɛya ka gbubi ŋmana ka gbambihi ʒɛ bi tooni bi biɛla ko biɛɣu ni ka tihi ʒɛ bi nyaanga paɣaba ni dabba n nyɛba shab bobla bobsi shab bi bob bobsi ka shab so chinchina shab chinchina nyɛla chinchin ʒiɛhi

Niraba n laɣam ʒɛya ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka bindirigu tam dizuɣu ka n nyɛ ka bia zaŋdi bindirigu niŋdi o baaba nolini doo maa mii kpala ninkpara

Niraba ayi n laɣam ʒiya ka n nyɛ ka do so pili zipiligu ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi din chɛri zuɣu chɛri ninkurigu so zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli pili ninkurigu maa

Bin dirigu n bɛ laani bin dira maa puuni nyɛla zahi, gala ni aboraadɛ manzɛ tuya naan zuwa

daadama n-ʒeya ka mɔɣili doya ka shɛba kuriya ka shɛba zaya shɛba paɣiri la nɛma ka gbambihi ʒe n-ʒeya ka ŋarima ʒeya ka tihi be bɛ nyaaga ka zoya be bɛ nyaaga.